Tẽõ poɔ na. Lɔɔre sere na ŋmɛ taa a lo. A kãõ en zeɛ ɛ kãõ e pelaa. Lɔɔre pelaa kãõ meŋ no a te are. Dɔɔ kaŋ meŋ sũ kparo na e buluu a, ɛ sɛ kur-gbɛwoor. A kãõ meŋ su kparo na e nu-ŋmaarɛ a ɛ ɛŋ nɔwoɔ ɛ vɔgle kpawoɔ. Kãõ meŋ zɔŋ ne kpekpe.

Tome zie na, ba mine su ne bonsԑlebԑ. Dͻͻ kaŋa are la a de daa saare a peerԑ ne a teŋԑ sogͻ. O seԑ kuri gbԑwori naŋ e seԑ ԑ su kpare nuŋmaarԑ naŋ e tampԑloŋ. A dendͻԑ e na kuri. Dͻͻ kaŋa meŋ are la zie kaŋa, a seԑ kurigbԑwogiri naŋ e zeԑ ԑ su kpare nuŋmaarԑ meŋ naŋ e zeԑ. Pԑmbuluu yagele na a de kuree kaŋa zu.

Kuree tontonmɛ lɛbɛ nibɛɛayi lɛbɛ nyoge a kuree bɛ zaa ɛŋni nuwoore ɛ vɔgle kpawopɛllɛ bɛ ɛŋni nimikyããli a bɛ bonsuure ɛn zeere.

Nibɛ lɛbɛ yi a wulee bɛ pusagnaa a kyaare a e levy a gɔvinente na ɛngaa a ne a covid 19 libie na dieaa lɛɛaa yele bɛ mine sun kparre sɛglebɛ a vɔgle kpawozeere bɛ mine mi su kparedoɔre a vɔgle kpawozeere.

Zɔnnoo die poɔ na bibiiri lɛ zeŋ a die a zeŋ daare zure a karema are ba niŋe o ŋmaa boma a dogle a boɔ zu a bie kaŋ zage la o nuure ko zu saa mine zana kyɛ gbulɛ kaa bie kaŋ su kpare ko e pelaa kyɛ kaŋ su ko e ziɛ kaŋ meŋ suŋ kaŋ ko eŋ buluu ane pelɛ ane doɔ.

Petero koɔroo zie na ka lɔɔsere zoro kyeere ka ba te eŋ a petero a soba na naŋ te koɔra a petero a o suŋ kparzie ɛ sɛb kuree sablaa a lɔɔsere mine eŋ bulu kyɛ a mine e sɛbbɛ ɛ kyɛ a lɔɔsere yagmɛ na naŋ are a zie a.

Nibɛlɛbɛ a are poosɛre kaŋ ayi daa na yi a are bɛ niŋeŋ kaŋ pɛgleni gankp̃ēē kaŋ a le pɛn a o zuŋ kaŋ mɛŋ ara a kɔguu a su kparoo o do eɛŋ o nyaa ɛnŋ a kparoo en sɛbla o de ni pɛn a gyire o kɔkɔre a pɛn en bluu ɛ bɛ ngma ngmaarɔɔ ne bonpilaa a ɛŋ a poosɛraa zegne a nu.

Yoŋ poɔ na urɔba kpɛɛ nu ɡaŋ a eŋ safanfuure pɔɔ kaŋ zena kyaare a urɔba o sɛn waɡyɛ buluu a o nyaa zu a o zukɔɔloŋ e na yaɡa bie kaŋ zeŋ urɔba zie a urɔba e doɔ kaŋ kpɛ na zeŋ laa poɔ a yaare o nuri yiru are a bɛ pili ne moɔ ɛ maale kɛkɛrɛɛ pane eŋ.

Baa poɔ na bibiir kyen ɛbɛ te ɔŋ kõɔ. Bɛ zaa guun na. Kão sun kpanuwoor na tɛr kpawoɔa ɛ e sɛla, kão meŋ sɛ gaŋkure na nyao bonzeer ɛ vɔgele kpawoɔ. Kão sun kparoo a nu e ŋmaarɛɛ oo e doɔr. Kão tɛre rɔbapelaa kão meŋ tɛr rɔbabuluu. Kão tɛr bookyi ɛ kão tɛr laa.

Bibiiri lɛbɛ zeŋ yuo gan zenne a sɔrɛ kaŋ moɔ ne nimiri a kaarɛ a gan poɔ ɛ kaŋ meŋ moɔ nimiri a kaara saazu o taaba naŋ ara vūū no bɛ nyige biŋ a ba niŋeŋ pɔgelee kaŋ kaŋ meŋ zenna a yuo gan a taa sɛgdalee a o nu poɔ.

Kuor zie na nebɛ be. Kūū daga no gaŋ. Dɔɔ kaŋ gbin dumo pɛge kaŋ niŋeŋ. A dɔɔ sun kparenuwogri, ɛ toŋ kuri gbɛ wogri. A dɔɔ boma en feelɛ. Ba mine zeŋ dakogri zuur, ka kaŋ su kpare pelaa, ɛ yaŋ nɔɔte sɛlbɛ.

Nebɛ lɛbɛ ziŋ die poɔ dakori zuru ɛ tebole biŋ ba niŋe gan pɛlɛ dogli ne a tebole zu dɔɔ kaŋ zeni o yoŋ zie a leɛ kyaare bɛ pɔge kaŋ ara ɛ dɔɔ are a o puori ɛ pɔge kaŋ mi ze o yoŋ mi kyaare a tebol kaŋ.

Voti zie na noba yaga lɛ are ba mine zeŋ dakogri zu ɛ taa tabol bilee ba niŋe ba mine kyone la waare ne de a voti gane a kyeŋ a ti voti ba biŋ teɛ puli nebɛ meŋ zeŋ zie ŋa ɛ ba de mie a le dagyera zie a mie ɛ pɛlɛɛ ane ziiri dɔɔ kaŋa kyɛne a voti gane eŋa na ti voti.

Yiri poɔ bibiiri lɛ bɛ. A bibiiri en bibiiri ayopõi. Bɛ do na zeŋ kure daa zũ. bɛ bini boɔre a bɛ niŋe a bibiiri bɛmine sɛn kurigbɛwogri ɛ bɛ za su kpare. Kaŋ sun kpare nu wogri, bɛmine su kparenuŋmaarɛ. A bibiiri zena a kaarɛ tare.

Kure tontoneme lɛ bɛ a tone tome ane a kure. A kure menɛ ba na are, ɛ a menɛ gaale gaale. A tontone gaŋ dɔ na a vɛgle kpawopelaa ɛ ɛŋ nimikyaale. A kaŋ meŋ ara, ɛ vɔgle kpawopelaa ɛ meŋ leɛ o puor kyog ɛ o tɔsob.

Nebɛ lɛbɛ are. Pɔge kaŋ su ne kpare nuwogiri ne kuri gbɛwogiri na e zeɛa. Ba mine meŋ su kpare nuwogirine kuri gbɛwogiri naŋ e vaare a. ɛ vɔgele kpawo zeere ane kpawo pɛlɛ. Yiri kpɛɛ kaŋ are abɛ puori. Pooli meŋ are a bɛpuori a e pelaa, ɛ a vũũ mie yaŋ a pooli yaŋ.

Lɔɔre maale zie na a lɔɔre maale maalba zeŋ na kɔg lɔɔre kaŋ a lɔɔre eŋ sɛlba dɔɔ kaŋ ara a de o nu tuŋ o kpazubɛ poɔ ɛ de a nu kaŋ dɔɔle o gbɛruzu o sɛb ne kuriaɛbla a lɔɔre kaŋ mɛ araa be ire a lɔɔre gbɛre ɛ de a jakere a jake naa lɔɔre a bɛ bonsuure en tampɛloŋ kaŋ vɔgle kpawozeɛ ɛ kaŋ vɔɔle kpawobluu.

Nageria pɔɔle lɛbɛ a ziŋ ziŋ bɛ sɛu wagyɛrre ɛ le a mine ɛ bɛ nyaaŋ bɛ yɛre ne kɔkɔ lɛbɛ a ɛŋ mine a bɛ zurre poɔ bɛ tɛre ngmamɛ ɛ ɛŋ nuure lɛbɛ ɛ parpare a bɛ zurre aa bɛ bonsuure tɛre zeere a tɛre sɛlbɛ a tɛre pɛlɛ a tɛre doɔre ɛ tɛre vaare ɛ tɛre bluu.

Nebɛ lebɛ are vuu daa eŋ. A vuu daa bɛ eŋ ne a vuu bie. A vuu bie do na a saazu a mene seŋ wa a pile. A vuu bie mene e ziir. A mene e duor. Bɛ sun kparo na e buluu a e eŋ duor. Ɛ vogli kpawoor na e pɛle a. Sage bon wobra no gaŋ a bɛ puore. A sage bon wobra en zie

Lɔɔre kᾱᾱ koɔroo zie na, lɔɔre naŋ biŋ, amine wa a de a kᾱᾱ. Nebɛ lɛbɛ are, pɔge kaŋ are a su kparepelaa na yaŋ selvaɛ, ɛ bie kaŋ meŋ are a sɛb kurigbɛwogri na e sɛlbaa, ɛ su kparenuŋmaara na e pelaa. Pɔge kaŋ meŋ ara, a taa kɔre a o nu poɔ.

Nobɛ la bɛ wulle bɛ tenkoɔ sɛgbo ba sɛ wagyɛre a ba nyaa zuru ba eŋno kɔkɔɛ lɛgɛ a eŋ a nuuri meŋ lɛgɛ ba seɛ miru a ba seɛ meŋ kyɛ eŋ wagyɛre ane zutari viiri ba vɔglene kpawosɛglebɛ ɛ a nyaa ɛŋ eŋ doɔre ba eŋne nafɔgɛ ɛ eŋ lɛgɛ a ba gbɛɛ poɔ nobɛ yage are a zie moore beŋ a zie na bɛ naŋ are a.

Seledare na bɛ biŋ a boɔrɔ ka ba de ne 'gas', a seledare e ne 'blue', pɔgeba are na nembɛ ayi ɛ de kareweɛ pɔge ba zuri, a kareweɛ kaŋa e ne sɔgla,a pɔgebɛ lere ba nuuri, dɔɔ kaŋa meŋ are na a su kpare sɔgla a pɛgle ne a kareweɛ.

Daa poɔ na pɔɔ kaŋ no zeŋ a su kpare nuvorru na e sɛlebaa o sɛn wagyɛ o ɛŋ zeere a pɔg ze na a pall zū tomɔ kyɛse na gãn angkalemu na gãn plateen na gãn banana meŋ bebe ɛ rɔbarre gɛŋ a e vaare a ga a o lomboore.

Lɔɔre kãã ɛŋfo zie na. A zie diŋ vũũ. Lɔɔre yaga za na be a zie. A za di na vũũ. A zie peɛle sɔkpɛŋ noɔre. Lɔɔre sere na zɔrɔ tɔlɔ a sɔkpɛɛŋ. Nebɛ yaga kyere na a sɔre.

Wɛkpɛɛ kpɛɛ poɔ na, zevaar na be a weɛ poɔ, nebɛ ata lɛbɛ be a weɛ poɔ, ba sun boŋŋmɛtaar. Bɛ zaa ara, ɛ a kõɔ paip pãã gaŋ a teŋ sɔg. a kõɔ tuuri a paip yaŋ yire a merɛ a zevaar, a paip en wogo.

Soɡya ane polisiri bayi ka a porisiri su ba kaayasɔɔlɔ a eŋ ba nɔɔte sɔɔlɔ ka a soɡya are a pɔne o malfakpoŋ sɔɔlaa kyɛ tuuri nyoboori bontuuri kyɛ ka a porisi lɔpelaa na are ba puoriŋ.

Daa poɔ na nebɛ zeŋ pɔge kaŋa zeŋ na a de o nu sagle pɛle poɔ ɛ bɛŋa be a pɛle poɔ a pɔge su kpare ziɛ nu vɔre seebie be a pɛle kaŋ poɔ seebie meŋ be a pɛle kaŋ poɔ a kɔle sagle semaa be rubber poɔ ba de kɔgle ɔŋ ne a sagle pɔgebɛ zeŋ na teɛ ba gbeɛ ka su kpare nu wogre na e ziɛ.

Sola panԑl na ka dogelͻ yiri poͻ. Bԑ e nobԑԑ ayopoi. Bԑ mine vͻgele ne kpawoo a e dõͻre, ba mine meŋ su kpare dogele a ba kpare zu a e dõͻre. Ba mine seԑ kuri-gbԑwogiri a e sԑlebԑ, ba mine zenaa ԑ ba mine dͻͻŋ ԑ bԑ mine are.

Sola panel no dɔgele kure zũ. Nebɛ ara viiri a sola panale bɛ nyɔge ne taa nuru ɛ zɛge ka do bɛ su ne kpare na e zeere a ɛ tɛre buluu a. Moɔ be ne a zie ɛ tere are viiri a zie za.

Pɔmpeŋ no bɛ tu baare a de bone ŋmaara ne a poole a pɔge naŋ ŋmaara a poole la o suŋ kparsɛglaa ɛ seɛ wagya dɔɔ kaŋa meŋ ara de o nuru toŋ a o kparozegɛ poɔ a kparoo e sɛglaa ɛ kyɛ a kuree meŋ e sɛglaa dɔɔ kaŋa dɔɔ na a tɛre nyɔge a poole tɛre ɛ kyɛ be ŋmaarɛ.

Pͻgesaraa kaŋa no zeŋe dakogi zu, a dakogi e na orͻba dakogi aa gbԑԑ e kuri. A pͻgesaraa seԑ kuri gbԑwogiri ԑ su kpare nuwpogiri a e sԑlebԑԑ. A pͻgesaraa zeŋe kyaare kͻmpiita o dͻgele teebole zu a teebole e pelaa.

Dieo poɔ na nibɛ are dɛroo bin ɛ nibɛɛ are kɔg vūū mie na gɛŋ a teŋɛsɔg kaŋ vɔɔle kpawoɔ ɛ su kparoo o tɛmpɛloŋ sɛ kuri gbɛwogre o meŋ e tɛnpɛloŋ ɛ kaŋ su kpare nuwogre o tɛr kpawoɔ.

Bondimaale die poͻ na, pͻgesara kaŋ are na a seԑ kuri zeԑ. Kontoloŋ bone beŋ a pͻgesara zukuri, tepuuri meŋ eŋ a pͻgesaraa zukuri. Zeԑre sulli na yageli a pͻgesara zekuri, ԑ laa gaŋ a pͻgesara doloŋ loori.

Bol gmegmerebɛ lɛbɛ be a bol gmɛb zie a kyɔrebɛ lɛ bɛ na na e a gmɛ a bol a. Bɛ za sene kur gbɛ gmaare na e sɛlbɛ e bɛ gma gnaaro eŋ a e duor a. Bɛ sun kpar pɛlɛ a zukure eŋ ne zie. Aa kparu nuru saazu a ter duor. Bɛ eŋ ne sɔsire a mene e pɛlɛ a mene e duor. Bɛ eŋ nafage a mene e sɛlbɛ a mene e ziir